xaliku jigeen di sol daggi cirk bu buru def mée ci boppam takk ci bénn kus bu pink teepos bu pink takk cheenam ak ñaaroo noppam

Xale bu gor bu sol yere bu weex am lu giriin, am lu nete, am lu xonxu. Sol kawaas yu weex yu am lu ñuul ak dale yu weex. Xale bu gor bi nakk, mungi kik benn bal. Ci ganawam mungi am nyu taxaw di seetaan.

Goor bi taxaw ci loxo nfyejoram mun ci tiye micro goor gi nak mogi sol ti saat bu weex mu am binda binda yu nete ci ñaari wetam nak mogii am ñaari góor nu tog digelu ci gannaawam tam mogi am beneen goor bu tog so lu nuul.

Kaytu taskati xibaar buñuy woowe de standard, ci keyit ngi ak mingi am ñaari netaali ku góor, ci keyit ngi ñu ci binde Daabu moo tuumal ne Barrow mingi ngutuo saaga yi nga xamne ñun koy tek si kawam, si keyit nak mingi am ay binde, binde yu xonxu ak yu weex

Saal büñ pentiir paintiir bu weex ci saal bi nak mungi am ay togu yu mak fi ñyngi tek ngegenaay yi xonko ak bu nete ci yeneen kote bi mungi am yeneen tugo yu nete yuñ tek mgegenaay bu bu la ci digg saal bi nakk mi ci tekk doomaat tek ci taabal

Xale bu jigiin bu sol gara mbubu bu bula, def musoor bu bula. Ci garan mbubu bi nag baad bi nyuko perle. mungi am per yu weex ak yu bula . Xalé bu jigéen bi nag, mungi tihe kalpe ci loxo chàmonge nyam, jël loxo ndeyjooram taf ci boppam. Mungi takk jaaru noppo, takk tamit njara ci loxom.

njeek buñ pintiir pintiir bu weex def ci kara yu weex mu am bunt bu sokola ci maraaj bi nakk num fa tey benn tabla bu am kanami faas

Ay xaley jigéen yi solu nduroole xaley jigéen yi nak ñu ngi sol mayo yu giriin am lu ñuul kenn ci ñoom mu ngi takk mu sóor ci boppam kenenki ni jël benn elastik takk ko ci boppam.

Ay xalayu góor yu solu nduroole xala yu góor yi nak ñu ngi solmbo bu cu bu giriin sol tubi yu weex ak seeni dalla xalayu góor yi nak ñu ngi àndak benn nit ku teg boppi gaynde ci kawam ak yenen xop ak yenn yere.

auto géle gele bu bula am la xonko auto bi nakk ci kanam ngi nu ko ibbé atobitam ba ngi am tégekaay bagaas ci kaw nu warale peg giy weñ geñ bi nu pintiir ko pintiir bu weex

Yoon buñ sotti godoron ci peggi yoon bi nakk mungi am ñaari auto yi ñuul yuñ ci gaare benn ci auto yi ñuli mungi am lu xonk mu ngi am tamit benn garab bu na seen wet ci kanami auto yi mungi am ay bunti mangazing buntu wi benn bi mungi ñu ko pintiir pintiir bu doomi tal yeneen ñaari ñu ngin pintiir pintiir bu ñyuul.

Palaati vehrre, ci palaati vehrre bi nak njung ci tek benn borli vehrre, borli vehrre, borli vehrre njung ci def chura gerteh bam fess, mungi am tamit benen kassi vehrre bungh def meew, am tamit benen kass bu am kuddu nju def ci sukerre.

Kaasi veer bunj teg ci xanxa bu sokola, kaasi veer bi nag mung ci def ndox bu xonxu, dugal ci payib bu ndaw, ci wetu kaas bi nak mungi am beneen bool bu ndaw, mungi am tam beneen ndaal, ndaal bu domitaal, ci biir ndaal bi nak nyun ci teg ay xob.

Nyeenti xalé yu góor ñaari xalé yu góor yi nak ñi ngi wat seen peggi bopp ci diggi bopp bi ñyung ko letti ci ñaar ñoo yu nak kenn ki mini sol mbobu bu nete kenenkaangi sol mbobu bu ñuul am lu weex ñaari xale yu góor yi ci suuf nak ñoom seen bopp yi pégg yi lañ wat bay digg bi kenn ki ci ñyoom mingi sol jaaro nopp.

Ñaari booli arminon, yuñ def pompitër buñ faraay. Ci beneen kotè bi ñu def ci sipa-sipa buñ toggu ba per. Sipa sipa bi nak mungi am kulóor bu sokolaa.

Mason buy tabax mason bi nekk mingir jël ay brik tek ci kaw fense bi jël buum tak ko ci pegg brik yi mason bi ci boppam mingir sol semis bu bulo tak montor sol glof yu nete ci gannaawam ndag bu ngam beneen maso.

Ay góor ak jigéen yu taxaw opo doole ci jigéen yi nak ñungi nduróole luñ sol nungi def kaala yu weex xaftaan yu bulu ak tubai yu bulu amna ci ñennñ si ñoom ñoo xamne nduroowuñ ak ñoom amna ko ci sol mboobu xonko am keneen ko sol kaala bu ñuul ak abaay bu xonku am keneen ko sol simis bu weex tubai bu ñuul tubabi bu nuul ak simis bu doomitaal.

Nyetti xalay góor yuy futbal ñu sol senni mayo nduróole ñetti xalay góor yi nag ñu ngi sol bubu yu bula am lu weex tuba yi bula am lu weex ak tam kawas yi bula am lu weex.

Ay takkeder yu taxaw, solu nduróole, tiye seen belipp, def ci seen ni gemeñ, juroomi takeder yi nak ñu ngi sol mbubu yu xonxu tibey yu ñuul ak mbaxana yu xonxu am lu ñuul, seen gannaaw nak mingi am ñaari takkedeer yu nduróole ñoo mit, ñu ngi sol iniform yu giriin mbaxana yu xonxu.

Nyaari góor taxaw joxe wante loxo seen benneen loxo e ku ci neki mu ngi tee sagg bu weex sagg bi neg mu ngi am bind bind yu bulo am lu nete kenn ci xalay góori mu ngi sol kostim bu ñuul jiital mboo bu weex ak tubey bu ñuul kenneen ki mungi sol simis bu moof ak tubey bu xong.

Xale bu jigéen bu leetu terees, pustis ko ci ndon bi, xale bu jigéen bi nak mingi sol jaaru bu guddu, sol tam yire sanke, yire sanke bi nakk yere bu neté la.

Keyti taskati xibaar bunui woowe the standard, ci keyti taskati xibaar bi nak mungi am ay nataali jigéen ak kenue ku gorre, keyti gui nak mungeh woneh neh parti bobu njui wakh NPP njom daal nangu wungh neh njungeh jokheh cartu pur voteh, ci li nga xamneh teh guwul maana, keyti gui nak mingi am bind bind lu xonku ak yu weex.

Yoon bun sotti godoro. Ci kaw yoon bi nak mungi am auto yi daw, ci pegg yoon bi mungi am benn auto bu fa gaareh. Auto bi nakk mungi am bintir bu bulo am lu honku. Ci kotè auto bi mungi am ay mangasin buñ fa tabah ci suuf.

Xale bu jigeen bu sol mbasén bu grine mbasé bi nakk mun ko gnaw ci pag dagit mu ngi takk cheenam takk lamam ci ay loxom xale bu jigeen bi nakk mu ngi def gera faas jel naari loxo yépp tek ci ndiggam.

Allmoor bu am ñetti bunt almoor bi nag mu ngi am weer ci kanam am tamit lu doomitaal ci pegg yi ci kanami almoor bi mungi am bennu tugg bu fa tege tugg bu shokola.

Kaasi veer buñ sotti ndox, ci taati kaasi veer bi nag mu ngi xonxu, ci dëgg bi mungi orange, ci kaw gi nag mu ngi nete, ci biir kaas wi nun ci tumbal benne payib, am loxo bu ko tiye, loxo waay ji nag mu ngi sol glof bu ñuul.

Garab bu am xob, ci kaw banxaay ci garab yi nakk, mungi am benn golo bu ci taxaw. Golo bi nak yaram bi mungi am lu sokola ,am tamit lu ñuul.

Tefe ci géej ci tefe ci géej gi nak mu ngi am ay goora jigéen ñu ci taxaw sool seen yëra wolaf ñaar ñi ci jigéenn ñu ngi téeseeni pañe am benn saykul bu neseen wet ci ganaw ñi yi nak mu ngi am yeneen niñ ñu taxaw gina jege tefe ci géej gi mu ngi am ay gaal tamit yu ne ci biir géej gi.

xale bu jigeen bu sol garamb bu cuup garamb bu cuup bi nag mungi am lu bula am lu sokola garambb bi nag ñu ngi daamina baat bi ab ci kanam ngi xale bu jigeen gi nag mu ngi teg gera faasal takk ceenam takk ay lamam ngi tog ci toogu toggu bu sokola toogu bi nag mu ngeem ay ngegenaay yu weer ak yu nete

Daale takk, daale takk bi nakk mu ngi am lu nete, am lu orange, am lu weex, am lu ñuul, daale takk bi nak mu ngi am kuko tiye ci loxom.

Bu teeli foole yuñ def sunguf bu giriin bu teeli foole yi nak ngi am ku bir gu ñuul ngi am tambeen keyit buñ ci taf keyit bi nak bu ngi am ay bind bind yu giriin am tam lu weex.

Ay jiggéen na góor, jiggéeni nak nyu ngi rang taxaw, ku ci nekki ya ngi sol malaan, ya ngi woddoomalaan bu am lu weex, am lu xonxu, ñeñi ci ñoom ñu ngi odoo malaan bu xonxu am lu weex, am tam lu ñuul, kenne ku ci nekk ya ngi sol mboobu weex, takk musóor gu weex ci ca boppu, tiye sondeel ci sa loxo.

Yuun buñg sooti godoron ci pégg yoon bi nakk mogi am ay auto yu wéex yi ci taxaw auto yi nakk mogi eb ay takk dar ci ganaaw bénn ci auto yi mogi am bena taka der bu taxaw ci wetam.

Négg buñ tabax pintiir ko pintiir bu nete mu am lu sokola ci suuf yi ak yenn ci piila yimu am pintiir bu sokolaa négg bi nak mu ngi am ay palanteer palanteer bi nak nyung ci def wuñ yu weex.

Ci biir bato bu né c biir géej ci biir bato bi necg mogi am bnd xele bu góor ci taxaw sol mbu bu xonku ak tubi bu ndaw bu weex ci biir bato bi nek mu ngi am mbaal mbaali jën bu green.

Nékk buñ teg ay toogu toogu yu andak taabal ci nég bi nak ñun ko pintiir pintiir bu bulo ci suuf gi ci kaw gi ngi am pintiir yu weex nék bi nak ngi am ay keyit yiñ ci taf ngi am ñaari lamp yu yuñ taal ngi am tam faan am palanteer.

Ay nave, ak kaané yoxonko kanne bu dijj, ak jaxatu, ak kanne tamit salaat bu girin.

Yoon buñ sotti godoron ci kaw yoon bi nak mugii am benna kamiyon bi ci daw, ci ganaaw kamiyon bi ñung ci tek ay saaku maalu yu pink kamiyon bi nag kanam ngi mungi am lu wèèx am lu xonxu.

Ay tableti jimbo, tableti jimbo yi nak. Mungi am lu xonk ,am lu nete, am lu nuul ,am lu weex ,am tam bind bindi yu xonk.

Keyti taskati xibaar buñuy woowee da standard ci keyt gi nak mu ngi am gñetti góor yuñ ci daf sen natal ñetti goor yépp ñu ngi sol lu weex tek sen maxna yu weex ci keyt gi nag ñin ci bind kande mu ngi ñaan iec burñu baay bi wym keyt ginak mungi am bind-bind yu xonxu ak yu weex.

Palaati veer bu weex, buñ def makkorune buñ toggu ba pare, makorune bi nak mungi am ay dogiti ndawal, am mayones, am tam xob yu giriin yuñ sànde ci kaw gi.

étans gi nag suuf gi nin ko tabax bam àgg def ci bunt yu weex mu am lamp kaw gi nag nin ko tabax lay tabax bi àgga guut

Bato bu nekk ci biir géej bato bi nakk ngi am ñyaari góor ñu taxaw kenn gi ci góore mingi sol simis bu bula attube bu gàttu bu ñyuul ci biir bato bi mingi am ay mbaal mbaal yu giriin.

Néeg buñ tabax def ci seng péntiir ko pentiir bu nete néeg bi nat mu ngi am ay bindu-bind yi weex ci kana mi nég bi mu ngi am naari taxi yi fagaare benn ci taxsi yi mu ngi am kulóor bu giriin benneen taxi bi nak buñ ko pentiir péntiir bu nete mu am lu giriin.

Béy bu góor bu taxa ci ko ay ñax. Béy bi nag ni am lunuul, am lu weex, am tamit naari béjen.

Ay niiñu toog ci kow tooj, sol seeni yire wolof, am kenne ku toog ci tooj bi tee ataayaa ci suuf, teg baraada ci kow furno bi, ak satala ci booram, tiye wantayam, ëppu doole ñu toog ci kow tóoj bi ñu ngi tiye seeni koora.

Jigeen bu sol mbasen bu xonku mbasen bi nak munko nyow malaan ak anango bu wàcc ba ci uuma mi jigéen ji nag mungi mu sooru mu sóoru bu xonku takk cheenam sol dàllam.

Jigéen bu sol tubey sol dalli koket sol tiset tiye pañeem pan bi nag mun ci def musuwar ben bi ñu ko ambale bu bula beneen bi bu weex beneen bi bu orange nurut ci gannaawam nag mu geem ay marsandi suñ tekk ci teggukaay bu werrtah.

Nyetti jigeen yi nak mu ngi am benn tubaab bi mu ngi fop benn xali bu góor bu ndaw kenni ko ci jigeeni nakdafa di takumu sóor ci boppam kenneen ki nak moom dafa kaalawu.

Mboolo mu taxaw ci mboolo bi nag mu ngi am ñu góor ak ñu jigéen ci seen biir mungi am tamit ay auto yu taxaw ëppu doole ci mboolo bi ñu ngi sol tiset yu neteh te itam ay morso yu nate ñenn ci jigéen yi ñu ngi takk mu sóor yu am lu ñuul ak lu weex oddo sër tamit bu am lu ñyuul am lu weex.

Keyiti taskati xibaar buñuy wowee di standat, keyit bi nak mungi nataali ko góor mungi am ay bind, yu weex ak yu xonxo.

Negk buñ pentiir pentiir bu nete, mu am lu sokola. Ci négg bi nak, mu ngi am lal, lali weñ. Lal bi nak ñuñ ko lale daraabu weex, mu am ñaari ngeganaay, ñu teg ci ay sarbet yu doomitaal.

Nyaari jigéen nyi sol seeni ti set enu pan ci seen bopp kenn ci ñoom kawpaanam bi mëng ci duppu lekket yu ngi tiée ay leket ci seen la ko chàmmoñ.

Mbooloo mu tahaw, mboolo bi nag mu ngi am ay góor rak jigéen. Ñenn ni ngi ci mboolo bi ñu ngi sol tiset yu weeh, ñenn ñi ñu ngi sol tiset yu doomitaal. nu am benn nu auto bu sokola tam bu nè seen biir.

Nyenti butelu foole ñaaru buteel yi nak ñu ngi am kubiir yu girin yeneen ñaare ñu ngi am kubier yu xonk ci buteel y foole y nak ngi am ñum ci tafkeyit bu weex keyt gi mu ngi am lu xo lu ñuu ci wetu buteel yi mu ngi ambeenn sosé buñ duroo ay doomi gerte sosé bi mu ngi weex beneen sasé bi nag ci kote buteel yi mu ngi am klóor bu nete buteeli diwlintam mung seen wet.

Nékg buñ tabaxee bant pintiir ko pintir bu weex ci biti négg bi nag mngi ambenni mbaar ci kanami mbaar bi num ci teg ay toggu yu mag toggu yu nete amlu sokola b ngi ambenn waay bu taxaw ci boori bunti néeg bi.

Yoon buñ sotti godoro, ci kaw yoon bi nak mingi am benne auto bu mag bu ciy daw, mingi am benen auto bu ndaw, lu tiim auto yi nak mi ngi am benne neeg bu mag buñ ci tabax, neeg bi ñum ku pintiir pintiir bu nete, mu am lu sokola.

Ay xale yu jigéen, yu toog ci toogu ndura luñ sol, xale yu jigéen yi nekk ñu ngi sol simis bu bula, teg ci robbu tamit bu bula.

Nyaari charaxi jigeen yu weex charayi nak mu ngi am ceen ci kanam gi mu ngi am lu ñuul am tam lu nete ki teyeh caraxi mu ngi yokk ay weeh ci baaraamam sol tamit jaaro baaraam.

Ay haley yu ranga loo tahaw ci kanami haley yi nak mu ngi am benn tubaa bu jigéen bu sëgg am lumi joh kenn chi haley yi ci kanam. Mu ngi am yeneen ñaari goor yu nduroole luñ sol ñu tahaw ci weti haley yi, ñu ngi sol mbub yi nete am lo honku.

Dallu koketu jigeen dall bi nag ñyung ko defa ree jiin bu bula mu am lu ñuul ku kutiye dàll bi nak mu ngi def yokk ay we ci baaraamam dall bi nag ñyung ko teg ci boore rido bu weex.

Mboolo bu toog, ci ay toogu yu honku tiim taabl yu sokola. Mboolo bi nekk mungi am ay jigéenak ak ay góor ñenn yi ci mboolo ñu ngi ekk ti seen plage. Chi ganaaw mboolo miini mungi am kenn ku tahaw ci boori buntu bi. Am benéen jigéentam bi duggu.

Gigéen bu sol garaambubu chub bu green, takku sehnam, takku ay lamam, musoru, tekk meecham, ci weti jigeen ji mungi am benue gorre bu sol xaftaan bu green nduroleh ak mom, gorre bi nak mungi sol koppati, mungi sol lunnet ak daalam.

Xali bu jigeen bu sol tubiy bu weex, dall koket yu weex, sol ci mis bu bula, tie saag bu bula, def kaala bu bula, takktam jaaroom, mu jëlo ko càmmu nam taf ci wetu noppam.